Muronna laalo:-Muronna laallote yineenna muro baattote kayisi'neenna murittannori no laalote yineenna haqqu aana laalttanno laalo no tini haqqu aanna laalttanno laalo apile buritukaane awukato hattoore wole lawannoreeti.

Biifisa. Mine ikko gobba biifinsanni woyite mine biifinsanni woyite mine noo uduunne darga soorraminoha hakkoye darga darga biddi assine qolle biifisa. Gobbayidi biifinsanni ikkiro gobbanni babbaxxino ishini uwinoha fiine gamba assine biifisate.

Muro. Murote yaa baattote aana fultannoreeti. Babbaxxitinori muro mannahono horo uyitannori no. Tenne muro uullate aana noota muro horoonsi'nanniti lowoti muro noonke.

Safote latishsha. Safote latishshaati yineemmohu heeshshonke loose lophateno safote latishsha horoonsi'nummoro lowonta horo aannonke. Konne safote latishsha horoonsi'ne loonse heeshshonke woyyeessa noonke.

Adawu agarraano, adawu agarranno yinnanihu gobbanni manna godasara eanoha agarano .layinkihunni kayinni giddoni noo nibirate goda'attanokki gede agarano

Muro, murote yineemmoti baattote giddo kaanseenna murannorino hakkuriuuno badala, wahe babbaxitewooti baattote kaanseenna muranno, muro tinino mannaho lowo geeshsha horo uuyitannote.

Sicconna badooshshe siccoho yineemmohu mitte gobba ayeemma xawishshaati badooshsheho yineemmohu wole gobbawiinni baxxanno daafooti badooshsheyo yinannihu

Giwirinna, giwirinu lowo geeshsha gaware ikkino mannira lowo geeshsha xiqime aanoreti giwirinu yiinotta macciishe loosire heerano manni heeshshosi woyyeessa dandaano.

Odoo odoote yineemmoti gobbanketa mitto duduwo macishinshanni odooti tenne duduwo macishinshanni dargino telewiyiinete radoonete gazeexunni hatteenni macishinshanni

Daganna maate dagate yineemori mittu qooxesira heranno manaati maatete yineemor kayinni mitto mine oosonitey amanitey annunikuyi ganibba yee heranno mannaati maatete yineemor

Rosoho rosoho yineemmohu ronse egenno afi'neemmo dagateno lowo horo aate umisirano horaameessa ikkate rosu lowonta hasiisanno roso seekkine xiinxallini ikkiro dagateno maateteno lowo horo uyinanni

godo'le godo'lete yineemmoti babbaxxitino godo'le no qaaqquullu godo'lannoti no jajjabbu godo'lanno godo'le no tenne godo'le godo'linannihu kayinni jajjabbu godo'laata mite mite yannara buduyiwa marriro hattee godo'le godo'line manna hagiirsiinsanni

Sumuda, sumudaho yinneemmohu mite gobba ayimma xawisanoho kone xawishshano anfannihu rooridi katama ikkinonsa hatte gobbara rooridi katama ikkinonsahura hakkicho anfanni, kuni sumudi ayimmansa xawishshati.

Hayyonna bude hayyo horoonsi'ne giwamino mannanna babbaxxe heeranno manna xaadisa dandiinanni. budunna hayyo lowo egenno uuyitannonke

Seensille seensille yineemmori uddi'ne fashshineyre uddu'ne babbaxeewo uduunne faashshine uddi'ne seensannireti hakkoye seesa uddi'ne biifa hoongiro diseensanni

Babbaxxino dani uduunne babbaxxino dani uduunnichooti yineemmori uddi'nannirinna mine loosi'nanniri babbaxcino dani uduunni heeranno hakkuri'uuno mine loosi'nanniri mixasho'oo midaano'oo hattooreno wolere lawannoreeti uddi'nanniri kayinni faashine ikkino uduunne babbaxxinori hakkuri'uuti

Mini uduune mini uduuneeti yineemori babbaxinori mine loosi'nanire loosi'nanikirino loosi'nanirino no konni mini uduune lowo geesha horoni'sinanniri babbaxinori mini uduuneeti yinanniri no

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saadati yinneemmori dubbu saadati yinneemmori daguncho'o, Doobicho'o ,woleno hakkuriu labbanore dubbu saadati, mini saadati yinneemmori lallo'o, me"eo, Gerrewo'o yinnanniri mini saadati mine heeranoreti.